Naasɔglaa naŋ taa eelɛ poo bebe pɔɔbɔ banaare naŋ su kparoo koo waa tie vaare waaloŋ bebe die ba naŋ mɛ ne daare bebe nobɔ naŋ su kaayɛ peɛle bluu bonzeere be laa yeŋ poɔ are.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ arɛɛ la neŋsaala eŋfuone bebe tabol bebe gama parɛɛ tabol zu bɔɔl parɛɛ tabol zu pɔɔ naŋ su kparepelaa pɛɛlɛɛ magdalee dere peɛlɛɛ la teere bebe.

Kõɔ poɔ la ka dɔbɔ ne pɔɔbɔ are dɔɔ na su kparedoɔ seɛ kuri gbɛngmaara tiee o nuure pɔge naŋ su kaayɛ sɔglɔ yɛre baagi zeɛ areɛɛ la teere sããi la.

Pɔɡebilii bayi la are kaayɛrɛɛ deɛlɛɛ la noore kyɛnɛ la moore be la a zie teɛvaar bebe pɔɔ na su kaayɛpeɛle are teɛ o seɛ pɔɔ na seɛ waɡyɛberaao are hææɛ noɔr.

Sobiri zu la lɔsɔglɔ lɔre naŋ waa tampɛloŋ waaloŋ bebe dɔbɔ ne pɔɔbɔ la su kootu sɔglɔ ne bluu bebe.

Wɛgyaŋ poɔ la wɔɔre sɔglɔ bebe teere a vaare naŋ suore bebe moɔrre bebe kòɔ peɛɛli laa be lɔɔre zoro la ka noba be o poɔ.

Bidoolee naŋ su kootu ko waa tampeɛloŋ waaloŋ kyɛ taa zupil gaŋ hɔglɛɛ muro a deɛnɛ a deɛ deɛ bomma eɛɛ lɔɛ ka mine e bonzeere ka mine e bonbluu ka mine e bonpeɛɛle kɔntoŋbilii be laa be.

Mane noɔreŋ la kõɔ bebe nobɔ bebe rɔba talaa biŋee la pɔɔ naŋ su kparezeɛ leŋ zutal doɔ goe la gboe bebe teere arɛɛ la.

Daa poɔ la dɔbɔ pɔɔbɔ ne bibiire bebe teere areɛɛ a zie puoriŋ patarre tee la pɔɔ naŋ su kparoo koo waa tie vaare waaloŋ pulle doɔre goee la sɛmaanee ne talaa biŋee la pɔɔ naŋ mare bie ne bɔɔdu bluu areɛɛ la.

Polisiri naŋ su kaayԑ-sͻgelͻ vͻgele kpawo-sͻgelͻ bebe. Dͻͻ naŋ su kpare-buluu, seԑ kuri-sͻgelaa tuŋee o nu kͻreŋ. Poolo arԑԑ la. Lͻԑ bebe, lͻ-buluu lͻ-sͻgelaa, lͻ-peԑle. Teere are laa zie puoriŋ.

Tomɔ zie la kue ɡareɡarɛɛ taa dɔbɔ do bee die zusoɡa dɔɔ na su kparsɔɔlaa ka o puli pelaa hɔɔle zupilipelaa pɛɛlɛɛ pool dɔɔ na hɔɔle zupilizeɛ seɛ kursɔɔlaa zeŋɛɛ taaboɔ.

Poolee suee kparesɔglaa zege o nu hɔɔle na mine zupile dɔɔ pɛglɛɛ maik a puoriŋ poge areɛɛ o lomboriŋ.

Kuore zie la dɔbɔ ne pɔɔbɔ vaarɛɛ wagyɛ katawerre bebe teere be laa zie puoriŋ derre bebe lɔɛ areɛɛ la.

Zanoo zie la dɔbɔ ne pɔɔbɔ bebe tabolɔ bebe kɔmpiutarre bebe flaawarre dɔglɛɛ tabolɔ zu pɔɔ naŋ su kparezeɛ ire arɛɛ la pɔɔ naŋ su kparepelaa laara la kyɛ zege o nu dɔɔ naŋ su kparesɔglaa laara la pɔɔ naŋ le zutare zdoɔ bebe.

Neŋbatoɔnee a zeŋ sokoɔraa noɔreŋ a sɔrɔ a biŋ ba kõɔ ne ba gariwaa dɔɔ la gaa zɔŋ moto a waana.

Bondi zie la dɔbɔ pɔɔbɔ ne bibiire zeŋ pirɛte peɛle bebe kapure bebe kòɔ kɔlbaarre bebe dɔɔ naŋ su kparepelaa furee niŋe kaara dɔɔ naŋ su kparezeɛ sulee dire boma.

Bondi zie la pɔɔ naŋ su kparezeɛ bebe pɔɔ naŋ su kparoŋ pelaa de kootu dɔgle bebe tabolɔ bebe tiwɔmɔ dɔglɛɛ tabol zu pirɛte peɛle bebe pirɛte zeɛ bebe ka bondirii be o poɔ flaawarre be laa zie die dankyime waai peɛle die tokore waai kyaane.

Die poɔ la kogro biŋee la kapuro dɔɔlɛɛ kogro zu flaawa bee dugo poɔ lamp biŋee la kabɔɔte yuoee la are.

Setesen poɔ la lɔ doɔre , lɔ zeere lɔ, peɛɛli beebe kataweere bebe yie bebe neŋsaleba bebe dɔɔ na su kpare pilaa pɛgle karetaa kyɛnɛ la pɔɔ na su kpare zeɛ tuo talaa areɛɛ la.

Paati yɛlɛ la dɔbɔ ne pɔɔbɔ bebe neŋsalba bayi naŋ kpare taa enfuone bebe teere be laa zie saanbɔɔtire arɛɛ la.

Man poʊ la. Koɔ bebe gbor bebe. Nesaalba zeŋe gbor poʊ gyangal sɔglaa teeɛ la, aŋkuro sɔglaa biŋe la. Nasa poge na su kparo zie vogle sapige bebe. Nasa doɔ na su kparo pulaa zeŋe nimisɔgo

Karendie la bibiire, pooba ne dɔbɔ bebe tebulo ne dakogro bebe nasapoo naŋ su kparepilaa koo tõɔ brown zeŋɛɛ la dɔɔ naŋ su kpare zeɛ koo nuure e sɔglɔ koo hɔɔle sɛpige bee dendanoɔriŋ.

Karendie la dɔbɔ ne pɔgeba zeŋɛɛ tabol peɛle bebe tewɔmɔ dɔglɛɛ tabol zu koɔ kɔglebaare biŋee la booti pelaa bebe TV marɛɛ daŋkyini pɔge naŋ su kooti sɔglaa arɛɛ nimitɔɔre kyɛ zɛge o nuu.

Lap poɔ la ka dɔbɔ ane pogebo ka ba mine pɛgle kɔlbaarre kaa taa tēē kaa mine e bon zeere kaa tēē mine e bondoɔre ka ba mine pɛgle magdalee ka ba mine are a kaara ba zaaŋ su kootu peɛɛli.

Laafēēloŋ poliserre naŋ su kaayɛ sɔglɔ vɔgle kpawosɔglɔ bebe dɔɔ naŋ su kparebluu vɔgle kpawosɔglaa bebe flakerre naŋ taa zeere, bluu, zeere ne peɛle pultaa bebe.

Swimming pool pare la daŋkyime eɛɛ peɛle kõɔ poɔ waai bluu teere arɛɛ la pata naŋ taa kyɛnse ko waa tie vaare bebe flaawarre bebe ba pentiee tie seɛ peɛle pɔɔ naŋ su kparesɔglaa zeŋɛɛ la.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

Kuori zie la nobɔ naŋ su kaayɛ sɔglɔ ne peɛle bebe kūū bogi bebe teere bebe taaboore bebe tɛnɛɛ be laa zie yie peɛle laa zie.

Die poɔ waai sɔglaa die dankyime eɛɛ bluu dɔɔ naŋ su kaayɛɛ kaa waa tampɛloŋ waaloŋ arɛɛ la pɔɔ naŋ su kaayɛ sɔglɔ bebe aloopɛlee pelaa bebe.

Salima tuubo zie la dɔɔ naŋ su kparezeɛ vɔɔle sɛpige pelaa bebe dɔɔ naŋ seɛ kurisɔglaa vɔɔle sɛpige pelaa bebe vūū bebe waayarre bebe poolo bebe.

Manni noɔre la bibiiri naŋ seɛ kurigbɛŋmaara bebe banaare bee koɔŋ bata dodogle taa posoga zu Koɔ bebe.

Dobɔ ne pɔɔbɔ bebe ba mine su kaayɛ peɛɛli ba mine su kaayɛ bluu ba mine su kaayɛ zeɛ nasadɔɔ naŋ eŋ nimikyaane yɛre baagi kyɛ su kparesɔglaa bee be teere bebe yie bebe vūū poolo bebe.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

Laafēēloŋ tommo zie la dɔbɔ ne pɔɔbɔ naŋ su kootu peɛle bebe tēē ne kobilii bebe rɔba talaa parɛɛ tabole zu kabɔɔte bebe firige bebe.

Deɛn zie la dankyime waai sɔglɔ vūū uree la dobɔ ne poge bebe bie naŋ su singilɛnte pilaa seɛ kuri gbɛngmaara bebe pɔɔ naŋ su kparezeɛ seɛ kurisɔglaa are go laara la dɔɔ naŋ le zutarrezeɛ su kaayɛ sɔglɔ areɛɛ la gama bee kabɔɔte poɔ.

Tommo zie la ka dɔbɔ bata yɛre overall zeɛre kyɛ hɔgle kpawopeɛli a toore nubontoore doba bayi nyongee pole taa ka tupu naŋ waa vaare waaloŋ biŋ a teŋa ka angkurɔ naŋ waa bonsɔglaa biŋ koge ba.

Man nouring la gbori nang taa blue, teɛ vaare waalong ,zeɛ bee koun puo poɔlee nang le zutaraa pɛlee zuma man nouring teɛre be la a man pouring koun bebe.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

Bondi zie la bibiire bata dɔɔ pilɛterre be laa zie supuumo bebe kyaanaa kapu bebe bie naŋ su kparebluu koo tõɔn peɛɛli suree dɔɔ bondirii.

Kouri zie la dɔbɔ tuoee kūū daga naŋ waa zunee meɛɛroŋ dɔbɔ ne pɔɔbɔ bebe teere be laa be lɔ sɔglaa bebe.

Pɔgebo ne biiri la zeŋ, kanpile die la ,a zie waa sɔglaa, pɔge naŋ biŋ tuɛ gbɛɛ a pɛgle bie su kpare pelaa salɔne waa blue.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

Kuori zie la dɔbɔ ne pɔɔbɔ suee kaayɛ sɔglɔ dɔɔ naŋ su kparoo koo waa kaakii waaloŋ vɔgle zupilsɔglaa are leɛ o puori kūū daga biŋee.

Deɛn zie la dɔbɔ ngmaagyilee la dɔɔ naŋ su kparepelaa eŋ nimikyaane zeŋɛɛ koge zu dɔɔ naŋ su kpare zeɛ nyogɛɛ pool are dɔɔ naŋ su kpare zeɛ koo toɔ sɔglɔ zeŋɛɛ koge zu kyɛ pɛgle baagi.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la dankyime waae peɛɛl teere bebe flake naŋ taa zeere peɛɛle bebe karetaa naŋ waa soɔ taa sɛgre sɔglɔ beebe pɔɔ naŋ su kparezeɛ bebe dɔɔ naŋ hɔɔle sɛpige pilaa bebe.

zie waa sɔglaa poge bilii na su saankumene kaayae bebe poge bilii yareɛ kokolere ziire gman bilii bebe

Tabole zu la ganpilaa ganzeɛ bebe kapu glaase dɔglɛɛ la pirɛterre bebe pirɛte naŋ taa boroboro bebe dɔɔ zeŋɛɛ la pɛɛle kapu ne bonnyuure.

Daa poɔ la katawi sɔglɔ bebe sɛmaanee duoree la bɔɔdeɛ bebe pɔɔbɔ mareɛɛ bie pɔɔ naŋ su kparepilaa pɛglɛɛ bie pɔɔ naŋ seɛ wagyɛ soɔ koo taa zeere duoree bomma pɔɔ naŋ su kpare zeɛ liɛɛ o puore a zeŋ.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

Pɔɔdeɛn die la dɔbɔ bayi toorɛɛ bontoore vɔɔle kpawo zeere ngmɛɛrɛ taa dɔɔ naŋ su suwɛɛta sɔglaa seɛ kuresɔglaa areɛɛ la polutaŋ sɔglaa areɛɛ la.

Die poɔ la doba banaare poge dɔbɔ bayi suee kpare sɔglɔ kaŋa areɛɛ deŋdeŋ de o nuure ka kaŋa zeŋ teŋɛ kɔlbaarre bebe dɔɔ areɛɛ dendoreŋ lire o nuure dɔɔ suee kpare pilaa are o nimisugɔ poge zeŋɛɛ la.

Dɔbɔ bata are pentire daŋkyini dɔɔ naŋ su kparepelaa do arɛɛ dokoge zeɛ zu baagi biŋee la penti kobilii biŋee la dɔɔ naŋ seɛ kurisɔglaa gaŋee la pentire bon dɔɔ naŋ su kootu ko waa ŋa tampɛloŋ waaloŋ duoree koge teere be laa zie puoriŋ.

Dɔɔ la go a binne sɛtelaite. Moore be la a zie. baateɛ biŋee o koŋkogiriŋ. Dɔɔ naŋ seɛ kurigbɛŋmaara kyɛ su kparoo k’o waa tampeɛloŋ waaloŋ k’o nuuri e sɔgelɔ bee o puoriŋ. Yie be la ao puoriŋ, gyɛreka biŋ la o puoriŋ.

Sampa puli la. Kue bebe, zie waaɛ sɔgelaa, dɔɔ naŋ seɛ kuri sɔgelaa eŋ nimikyaane bebe pɔge naŋ su kparoŋ k’o waa tampeɛloŋ waaloŋ teɛ seɛ bebe. Lɔɛ ayi naŋ waa lɔsɔgelɔ bebe.

Wagyɛrre koɔre zie la wagyɛ waaloŋ tɛɛtɛɛ bebe wagyɛrre naŋ taa doɔre tie vaare waaloŋ zeere bebe poge naŋ seɛ gondong zeɛ pɛgle fone paglaŋ zeŋ dɛlɛɛ la laara.

Deɛne zie la ka dɔbɔ ngmeɛɛrɛ bɔl ba mine suɛɛ kparre peɛɛli ko tõɔ doɔ ane sɔglɔ ka ba mine su kparoo koo waa tie vaare waaloŋ kyɛ tõɔ peɛɛli bayi zeŋɛɛ kogi zu dɔɔ naŋ su kparre pilaa a eŋ sɔɔse doɔre eŋ nate sɔglɔ kyɛ taa peɛɛli bee a nimisugɔ dipilaa bebe teere be laa ve zangalbluu tie.

Kɔɔdɛn die la ka ba ngmeɛrɛ nu bɔɔl dɔbɔ banaare suee kaayɛ doɔre ka banaare su kpare braawn dɔɔ naŋ su kparepelaa seɛ kurizeɛ arɛɛ la.

Die kyɛnse zu la ka dɔbɔ bayɔpoi do are a mara sɛtelaate. Bayi zeŋɛɛ teŋɛ, bayi dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo, bayi are dendeŋe, boŋyeni goeŋ. Ba mine hɔɔlɛɛ kpawoo doore, ka ba mine su kootu doore kyɛ koo toɔ tampɛloŋ waa. Hama be be, dɛre be be la, selmente karataa be be.

Zannoo zie la nasadɔɔ suee kparebluu zeŋ dakyag zu muulo kaara tabole zu kɔlbaare biŋee la pɛɛmɛ biŋee la Bibiire bata bebe.

Die poɔ la ka dɔɔbɔ ane pɔɔbɔ kpɛ meeten ba mine suee kayɛsɔglɔ ka mine su bonpeɛɛle ka ba mine are deŋdeŋ ka mine zeŋ teŋa tabulɔ bebe ka peeparre dɔgle a zu kogro bebe dɔɔ zeŋɛɛ nimisugɔ ka flake a are kɔguu ka pɔɔ meŋ zeŋ a dɔɔ nimisugɔ a zeŋ kyule kaara o baagyi.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la nasadɔɔ pɛglɛɛ duorkɔɔre su kootu sɔglaa kyɛ su kpare pilaa o puoŋ nasapɔɔ dieɛ pɛn gyire o kɔkɔre a hɔɔl zupil naŋ waa teɛ vaare waaloŋ su kootu sɔglaa noba are raa puoriŋ.

Nyagema la toŋ taaboore pilpilee la kyɛnsere gyerɛɛ la teere be la a zie yie arɛɛ a zie puoriŋ tupo sɔglaa bebe.

Zèŋ laafèèloŋ la dɔbɔ naŋ su kaayɛ sɔglɔ eŋ nɔɔte sɔglɔ bebe pɔɔbɔ bebe dɔɔ naŋ su kparoŋ ko taa peɛle ne sɔglɔ bebe dɔɔ naŋ su kparoo bluu bebe dɔɔ naŋ su kparoo bluu seɛ kuree lere la.

Yaakpolo zie la yaakpolo e la peɛlle moɔ bullee yaakpolo zu teere arɛɛ la nensaalba bebe noba sue kaayapeɛlle dɔɔ naŋ su kaayɛdoɔre nyɔgɛɛ o takpal dɔɔ naŋ su kaayɛzeere lerɛɛ o nuuri.

Sorizu nyagma la pɔɔ ne bie zeŋɛɛ teŋɛ pɔg kono la pɔɔbilii bayi naŋ yɛre baagyi lieɛɛ ba puore dɔɔ naŋ su kparedoɔ laara la dɔɔ naŋ su kparezeɛ ko toɔ sɔglɔ pɛglɛɛ fone yuo noɔre lɔɔre be laa zie vūū poolo bebe.

Teesen poɔ la lɔzeere lɔ peɛle lɔ sɔglɔ bebe katawirre bebe vūū poolo bebe teere be laa zie yie be laa zie neŋsaleba be laa zie.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ tɔŋ lai pɔɔ naŋ su kparepilaa kyɛ yɛre kootu zeɛ seɛ kure gbɛngmaara deɛɛ peepa eŋnɛ gongoroŋ poɔ gongoroŋ biŋee la tabolɔ bebe pɔɔ naŋ su kpare zeewoge dwɛɛ pɛɛs fɛre o lomboriŋ pɔɔ naŋ su kparepilaa tēɛɛ seɛ.

Pɔɔbo bayi ane bibiire la be Karendieŋ nasapoge na su kpare pilaa a seɛ kuree koo waa tampeɛloŋ waaloŋ deɛnɛ tɔglɔ la bie bie pɛglɛɛ karetaa a zeŋ nasapɔɔ gbɛɛ zu.

Daa poɔ la kommie duoree la zɛvaare ɔɔre bebe kaarote bebe katawirre tee la pɔɔ naŋ su kparezeɛ le zutalzeɛ pɛɛlɛɛ pirɛte bluu raba boote bluu biŋee la.

Sore zu la lɔɔre naŋ taa sɔglɔ peɛɛl ne doɔre araa sori zu dɔɔ naŋ seɛ gyiise kuri sɔglaa eŋ nimikyaane sɔglɔ do are laa lɔɔre zu bie naŋ seɛ kuri gbɛngmaara a eŋ natepeɛɛle bebe nobɔ kyɛnɛ la teere be laa zie yie be laa zie.

Bie na su kpare pilaa seɛ gyiise kuree ngmeɛrɛ gaŋgaa bie naŋ su kparoo koo waa tie vaare waaloŋ nyogɛɛ o zu bie naŋ su kpare pilaa koo tõɔ sɔglɔ eŋ nate duuɔre bee be pɔɔ naŋ su kparoo ko legre doɔre bebe.

Laafēēloŋ zie la dɔɔ suee kootu bluu toore o nyabogre kyɛ toore o nuure dɔɔ suee kpare doɔ yɛre bagye sɔɔlaa toore o nyobogre ne bonpilaa pogɔ toorɛɛ o nyobogre ne bonpilaa kyɛ de o nuure dɔgle tabol zuŋ.

Yideme la dɔɔ naŋ su kootu sɔglaa seɛ kurizeɛ koo taa sɔglɔ zeŋɛɛ teŋɛ pɔɔ naŋ su kootu sɔglaa seɛ kurizeɛ koo taa sɔglɔ teɛɛ gbɛɛ bie naŋ su kootu ko waa tampɛloŋ waaloŋ zeŋ gu la baagi teere be laa zie.

Deɛne zie la pɔɔsaribilbaapaaba lee wagyɛre ba nyaa dankyime bebe dankyime waai zeere dɔɔre ane tie vaare waaloŋ pama waa loo be a be bibiire nyogee taa nuure.

Tiila seɛo zie la pɔɔ naŋ le zutaraa koo tõɔ pelaa kyɛ taa sɔglɔ koo eŋ nimikyaane goe la bie naŋ su kparepelaa zeŋɛɛ la tiilare bebe dakogro bebe tabolɔ bebe die daŋkyime waai peɛle.

Die poɔ la kogro biŋee la tabolɔ biŋee la kabɔɔte biŋee la fanterre be la a dieŋ teevi mare laa die dankyiniŋ flaawa biŋ laa die konkogriŋ.

Tontoŋ zie la taabo doɔre bebe dɔbɔ bata meŋ su ovarɔɔ sɔglɔ bebe dɔɔ naŋ su kpare doɔ hɔɔle kpawoɔ deɛ o gbɛre pare taabo zu saluo saɛ la tere be la a puoriŋ kyanse zeere bebe.

Kūū daga dɔɔlɛɛ dɔbɔ naŋ su kaayɛ peɛle bɔgɔ zu gaŋgazeere gaŋgabluu gaŋgawaain bebe bie naŋ su kparedoɔ ne kurisɔglaa pɛɛlɛɛ gaŋgabluu.

Zuma bee rɔba laa poɔ pɔɔ naŋ su kpare pilaa leŋ zutalzeɛ areɛɛ la pɔɔ naŋ su kpare doɔ seɛ wagyɛ ko taa sɔglɔ ne peɛɛli areɛɛ la tanne be laa zie puoriŋ teere be laa zie muure be laa zie.

Die poɔ la die dankyinme waa brown kaabɔɔte bebe popeɛlle ne posɔglɔ bebe tabol biŋee sensoglen pelbil ayi biŋee la kapure parɛɛ kogri zu.

Zanoo zie la nobɔ zeŋɛɛ teŋɛ kyɛ de nuure pare tabolɔ zu kapu bebe foomo ayi dɔɔlɛɛ tabole zu gama dɔɔlɛɛ tabol zu kɔmpiutarre meŋ bebe.

bondirii la be pɛrɛte poɔ shenkaafa ne bɛŋɛ bɔɔdeɛ zeɛre, gyɛle, zama, zɛvaɔɔre taalia.

Die poɔ la dɔbɔ ne pog bebe dɔɔ naŋ su kparepilaa zeŋ gbɛrɛɛ saakire zu tae poolo dɔɔ naŋ su kparepilaa dɔɔ teŋɛ nyoge laa pool pɔɔ naŋ su kparebluu teɛ o seɛ dɔɔ naŋ su kparesɔglaa kaara.

Die poɔ la die daŋkyime waai nyɛ tampɛloŋ waaloŋ kabɔɔte biŋee la gama paki laa kabɔɔte poɔ kogro bebe koge pelaa bebe ka kapure pelaa dɔɔloo zu teŋɛsugɔ waai pelaa ne tampɛloŋ waaloŋ.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

Wԑgyԑŋ poͻ la, wԑnii beebe, gbeŋime bebe. Gbeŋini nyͻgԑԑ mͻnaao eelԑԑ. Mõõre bebe, mokuoni bebe. Gbeŋini nyͻgԑԑ mͻnaao posogͻŋ donͻ.

Dɔɔ sue kaaya sɔglɔ a zeŋ bombolo doɔ zu waayare bebe sɛtelate bebe bonkoɔre bebe bɔto noɔre yue la bebe kyɛnsere bebe teɛ be la a puoriŋ yie be a puoriŋ moɔ bebe.

yipɛɛli areɛ la. gyɛnsi ziire bebe. tiire areɛ la. lɔɛ areɛ la. lɔ pɛɛli, lɔ zie, ne lɔ soglɔ. nobo areɛ la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

Bondi maale zie la pɔgɔ are peɛlɛɛ pirɛte pirɛterre bebe bondi maale vūūnee bebe die tokore eɛɛ kyaane.

Bibiire la zeŋ ka ba mine are teere be laa zie puoriŋ bie naŋ su kparesɔglaa deɛɛ o nu dɔgle tabole zu bie naŋ su kparepelaa nyirɛɛ o nyimɛ kyɛ de o nu dɔgle tabole zu.

Yiri la yiri dankyime waai dɔɔre aŋkre naŋ waa teɛ vaare waaloŋ be niŋesugɔ pɔɔ naŋ su kpare bluu zeŋɛɛ dendoreŋ die kyɛnserre waai sɔglɔ die tokore waai sɔglɔ flaawa arɛɛ die koŋkogreŋ teere are laa die puor.

Pogesarrebilii la are poosaraa naŋ seɛ wagyɛ koo waa tie vaare waaloŋ kyɛ taa bonzeɛ a yɛre kɔkɔlɛre tuoee bomma lɔ doɔ arɛɛ ba konkogriŋ lɔ sɔglaa areɛɛ ba konkogriŋ noba areɛɛ ba konkogriŋ teere be laa zie.

Noba la ba minee suee kayɛ sɔglɔ a hɔɔle kpawozeere sanbɔɔte bebe dɔɔ naŋ su kparedoɔ a hɔɔle zupilzeɛ bee nimisugɔ dɔɔ naŋ su kpare sɔglaa a hɔɔle kpawozeɛ yuoɛɛ o noɔre kyɛ teɛ o nuure teere be laa zie.

Zannoo zie la kɔmpiitaer be be die dankyimɛ waa peɛle vuu uree la die take ne paama waa kyaane pɔge naŋ su kpar sɔgelaa arɛɛ dendeŋe dɔɔ naŋ su kpar sɔgelaa muulo kparɛɛ kɔmpiita poɔ dɔɔ naŋ su kpar zeɛ ka o nuure e buluu teɛŋ nuure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

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la are kampile die nimisugɔ pɔɔ naŋ su kparezeɛ eŋ nimikyaane bebe pɔɔ naŋ yɛre baagi sɔglaa teɛ seɛ bebe dɔɔ naŋ su kparepelaa seɛ kurisɔglaa bebe dɔɔ naŋ su kparezeɛ seɛ kurisɔglaa bebe teere ba laa zie saluone sããi la.

Tiila sɛ zie la nobɔ bebe tabolɔ bebe teela mansime dɔɔlɛɛ tabolɔ zu die daŋkyime waai peɛle kabɔɔte waai doɔ.

Dimɛrebɛ la silmɛnte karetaa bebe taabuure bebe dankyime bebe dɔɔ naŋ su kparebluu ne kuribluu a hɔɔle kpawozeɛ bebe dɔɔ naŋ hɔɔle kpawodoɔ a su kparebluu seɛ kuribluu bebe birikyie bebe.

Die poʊ la. Die tokoru eɛ kyaane. Die partisa eɛ pɛɛli. Tabul biŋe la. Kogro bebe. Kabɔte biŋe la. Kaneer na waa pɛɛli ayi doolɛ kabɔte zu. Eŋfuone doolɛ kabɔte zu mare dankyeni

Bondirii la be pɔtɔyuwaa poɔ zeɛre ba naŋ maale ne vaare bebe gyɛlee ayi bebe payɛ bebe ka ba ngma ngma bɔɔdeɛ meŋ bebe.

Yideme la pɔg poobilii bata are ka poge ane poolee a laara ka poolee naŋ su kparebluu kyɛ hɔɔle sɛpige sɔglaa de o nubie poge o noɔre.

Korodie poɔ la ka poge naŋ su kpare bluu kyɛ seɛ kurizeɛ a pɛgle glasse a muulo kaaraa kyɛ laara tie bebe kapurre bebe la prɛterre bebe flaawarre dɔɔlɛɛ kabɔɔte zu.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la ba mine zeŋɛɛ teŋɛ ba mine are deŋdeŋ pɔɔ naŋ su kparedoɔ koo tõɔ bluu areɛɛ nimisugɔ pɔɔ naŋ su kpare zeɛ areɛɛ konkogre dɔɔ naŋ su kpare zeɛ koo tõɔ bonpilaa bee puoriŋ.

Palamɛnte yiri poɔ la tabolɔ biŋee la dokogro bebe daŋkyini dɔɔre bebe nobɔ naŋ su kaayɛ peɛle bebe nobɔ naŋ su kaayɛ sɔglɔ bebe dɔɔ naŋ vaare wagyɛ bebe dɔɔ naŋ vaare wagyɛ pɔge nyobogepɔgraa bebe.

Zanno zie. Pɔgɔ na le zutalaa toore o nyɛbɔre poge, yɛre lɛre na waa duo ne sɔglɔ areɛ la pɛgrɛ nu. Pɔgɔ na mare bie ne wagye zie toore o nyɛbɔre bebe. Moto bebe. Dɔɔ na pɛgle sanfan koɔ bebe. Teere be la a zie pooreŋ.

Sogyɛ dɔbɔ banuu bayi arɛɛ deŋ deŋ bonyeni gaŋ teŋɛ bayi dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo teere be laa zie yiri arɛɛ la mu kuon be laa zie.

Tirɛ la toŋ nobɔ suee kaayɛ peɛle toore ba nuure pɔge ba nyobogre kyɛ daara kūūne biŋ dagre poɔ teere be laa zie nobɔ naŋ su kaayɛ sɔglɔ be laa zie.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

Ngmen yiri la dɔbɔ, poobɔ ane bibiire areɛɛ la lɔɛ ayi areɛɛ la ka kaŋa waa lɔzeɛ ka kaŋa waa lɔɔre naŋ e tempeɛloŋ waaloŋ muserre be laa be yiri naŋ taa kyɛnse zeɛ areɛɛ la a ba puore sɛŋ .

Zie la poriserre naŋ hɔɔle kpawoɔ sɔglɔ bebe porose pɔgɔ naŋ su kpare bluu seɛ kurisɔglaa hɔɔle kpawosɔglaa bebe nobɔ naŋ su kaayɛ peɛle ne sɔglɔ ne zeere bee ba puoriŋ teere bebe yie bebe bibiire bebe.

Bipɔɔlee naŋ seɛ kursɔɔlaa zeŋɛɛ ɡbɛrɛɛ saakere zu bipɔɔyɛlee na su kparpelaa a eŋ nɔɔtepeɛle a seɛ kursɔɔlaa bebe teere be la a zie pɔɔlee na su kootu pelaa pɔɡɛɛ o niŋe taa.

Tomma zie la ka dɔbo ane pɔgebɔ a are ba mine suee tonton kaayarree kaa waa doɔ kyɛ tõɔne tɛmpeɛloŋ waaloŋ poglilee su kaaya zeere kyɛ tõɔ tampɛloŋ ba mine vɔglɛɛ kpawozeere ka ba mine vɔgle kpawopeɛɛli di sɔglaa areɛɛ a be puoriŋ.

Bondi maale zie la pɔɔ naŋ le zutaraa ko taa doɔ ane zeɛ su kpare doɔ bebe pɔɔ naŋ su kparoo koo taa sɔglɔ doɔ pɛgle daa dɔɔnɔ boma bebe silbarre bebe kuripootu ne vūūnee bebe.

Dɔbɔ, pɔgebɔ ne biiri la are pooli wogi wogi pare pɔge naŋ su kpare pelaa nyɔgɛɛ bie taa dɔɔ naŋ su kpare pelaa seɛ kuri pelaa nyɔgɛɛ o zu a saluo saɛ la yie arɛɛ la.

Die poɔ la kogro na naŋ waa tampeɛloŋ waaloŋ bebe flaawa naŋ waa kyire vaare waaloŋ bebe kanieaa bebe kyaanaa mareɛɛ daŋkyineŋ tabol biŋee la ka gama biŋ o puliŋ flaawarre dɔglɛɛ tabol zu.

Zie la dɔbɔ pɔɔbɔ aneŋ biire bebe pɔɔ naŋ yɛre baagi seɛ kurisɔglaa bebe bie naŋ su kparezeɛ areɛɛ la lire nuure kyɛnse peɛɛli bebe teere araa zie puoriŋ.

Dãã koɔre zie la dɔɔ naŋ hɔɔle sɛpige pilaa koo ngmaa sɔglaa koo eŋ nimikyaane a pɛɛle kparedoɔ areɛɛ la koku creterre biŋee la tabolɔ biŋee la.

A zie waaɛ sɔglaa dɔba ane pɔgeba bebe tiivi arɛɛ la nie nyɔgɛɛ tiivi zu teere bebe niŋsaalba ziŋɛ la nasa pɔge naŋ su kparoo ko da baa waa tampeɛloŋ waɛ la a ziŋ teɛ gbɛɛ.

Kuore zie la dɔbɔ naŋ su kaayɛ sɔglɔ eŋ bɛlɛnte peɛle toore ba nu bon toore tuoee kūū daga naŋ pɔge ne pɛnzeɛ pɛndoɔ ane pɛn naŋ waa teɛ vaare waaloŋ flaawarre dɔɔlɛɛ daga zu daŋkyime waai peɛle teere be laa be.

Eroŋ wuluu zie la dɔɔ ne pɔɔ arɛɛ deŋ deŋ nyoge taa nuure koge zeere bebe tabol bebe dɔɔ naŋ su kootu sɔglaa bebe zaŋgare bluu bebe teere bebe nobɔ naŋ su kparɛɛ kaa waa vaare waaloŋ bebe.

Bondimaale zie la die daŋkyime waai peɛle pɔɔ naŋ le duku ko taa peɛle kyɛ taa dɔɔre zeŋɛɛ la daŋsama biŋee la gyɛrika doɔ bebe rɔba booterre bebe.

Deɛn zie la ka dɔbɔ ne pɔɔbɔ seɛ ba seɛ seɛ bomma ane kyiimɛ a seɛrɛ ba mine pɛglɛɛ gangare zie naŋ taa bonzeɛ bondoɔ ane tie vaare waaloŋ be la a be tie areaa be.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

Poge naŋ hɔɔle sɛpige a tuo bonkoɔre kyɛ pɛgle pɛlee ane bonkoɔre teere be laa puoriŋ poolo areɛɛ la o laara la.

Pɔɔbɔ ne dɔbɔ la kyɔŋ ba kɔŋbomma na ɔŋ kõɔ booterre bebe talaare bebe pɔɔ naŋ seɛ munkurisɔglaa a de pɛnzag dɔɔlɔɔ bugɔ zu areɛɛ la pɔɔ naŋ seɛ wagyɛ o nyaa ɔŋnɛɛ kõɔ eŋnɛ boote poɔ lɔzeɛ areɛɛ la.

Die poɔ la kabɔɔte bebe parebog bon ɛɛraa dɔglɛɛ kabɔɔte zu flaawa zeɛ bebe flaawa pilaa bebe bangnyiraa bebe kyaanaa mareɛɛ dankyini zu vūū ayi uri areɛɛ la.

Die poɔ la kog peɛɛl kog sɔglɔ biŋee la ka kapure peɛɛli dɔgle a zu kɔkɔlsɔglaa gaŋɛɛ teŋɛ sepiika sɔglɔ biŋee la teevi sɔglaa maree dangkyiniŋ vūū uree la.

Dɔbɔ la seɛ wagyɛ peɛle ba seɛŋ enfuone parɛɛ daŋkyineŋ pɔɔbɔ naŋ su kpare wogesɔglɔ enfuone marɛɛ daŋkyini zu daŋkyini waai doɔ daŋkyini taai magre o eŋɛ.

Die poɔ la dɔbɔ ne pɔɔbɔ bebe die takorre eɛɛ kyaan die dankyime waai peɛle tabole peɛle bebe koge sɔglɔ bebe kɔmpiuta bebe kòɔ kolee dɔglɛɛ tabole zu kòɔ gilaase dɔɔlɛɛ tabole zu pɔɔ naŋ su gyeese kparoŋ arɛɛ deŋ deŋ.

Zanoo zie la pɔɔbɔ guoli gbɛɛ zeŋ teŋɛsugɔ bɔɔti sɔglaa parɛɛ dokoge zu pɔɔ naŋ su kpare braawn tai magredalee pɔɔ naŋ su kpare woge koo tõɔ sɔglɔ lirɛɛ o nuure.

Deɛ pou la nuba bebe pɔgba bayi doɔ ne bibiiri bebe bie nang su kpare dou bebe bie nang su jeensi kparoo bebe bie nang su kpare zie bebe nubie enfuoni mare dankyeni zu kooro bengeẽ la.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

Kɔŋ ɔŋ zie la pɔɔbɔ ne dobɔ bebe teere be laa zie dɔɔ naŋ su kparoo taa tampɛloŋ waaloŋ tɔglɛɛ kõɔ pɔɔ naŋ su kparoo koo waa zeɛ ko de suwɛɛta ngmaa o seɛ hɔɔle sɛpige pelaa bebe boŋboloŋ sɔglaa ne pelaa bebe.

Die poɔ la tabolɔ bebe kogzeere kogpwɛɛle bebe kpuresɔglɔ kapurezeere dɔɔlɛɛ kogpilaa zu kabɔɔte bebe teere bebe flaawa bebe.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

Dɔɔ naŋ su kparepelaa hɔɔle zupilsɔglaa do zeŋɛɛ boŋ naŋ waa tampɛloŋ waaloŋ zu gariwaa le eŋ laa boŋ poɔ kusibe naŋ waa bonpeɛle bebe moore be laa be teere arɛɛ la zie waai peɛle.

Salema tuubo zie la bipɔɔyɛlee naŋ su kparepilaa seɛ kurebluu pɛglɛɛ hama ngmɛrɛ kubo dɔɔ naŋ su sengilɛnte sɔglaa vɔɔle zupilsɔglaa bebe dɔɔ pɛɛlɛɛ kuseree.

Mane noɔre la kõɔ be be noba doɔre kõɔ, nensaalba are la nensaalba gaŋa la yere be be yie be be yie naŋ taa kyɛnse ziiri be be.

Sɛtilase ayi la a dɔgle tabol ayi zu pogebɔ banii nyogɛɛ taa nuure zegi kaa do eŋ nubɔŋ tɛɛtɛɛ kyɛ yɛre kɔkɔlɛre tɛɛtɛɛ ba zaaŋ su kaayɛ zeere kyɛ de bluu pɛn a ngmaa ba kɔkɔre ka kaŋa naŋ su kparre doɔ de bluu pɛn a ngmaa o seɛ kyɛ eŋ nate doɔre.

Zie waa sɔglaa noba ziŋɛɛ kogrezeere zu TV mare la a dankyini zu eŋfuoni zeɛ ane doɔre saa la a tv zu.

Daa poɔ la lɔdɔɔre lɔzeere lɔpeɛle bebe tabolɔ bebe kogro bebe katawiire bebe yie arɛɛ la neŋsalba bebe.

Die poɔ la die daŋkyime waaɛ peɛl pɔɔ na su kparpelaa seɛ muŋkurisɔɡelaa arɛɛ la tabuli biŋee la kapuri dɔɔlɛɛ tabuli zu tewɔmɔ dɔɔlɛɛ tabuli zu dɔɔ na su kparpelaa piri nimikyaane o zuŋ pɛɛlɛɛ karatapelaa.